Akɔdaƒe. Wo le akɔ dam. Ɖetugbivi aɖe ele akɔ dam eko wo kɔdagbale kɔ le akɔdanua me dem. Ɖevia susɔewo la wo le wo megbe le ekpɔm

Teƒe si wodzrna nu le. Ame agbɔsɔsɔ aɖe wole zɔzɔm le mɔ la dzi eye eŋu hã le emɔ la dzi.. exɔ vovovowo wole teƒe sia. Exɔ kɔkɔwo hã wo li.

Wole edzre hem. Ame ɖewo wole edu dzi be yewoadzo le teƒe sia wole dzre hem le. Wodo dzo, teƒe aɖewo hã eye ati aɖewo hã le axadzi. Ame ɖewo hã wolé nu ɖe asi be kɔ le du dzi.

Wole kɔnu aɖe wɔm, ŋutsu tsitsi aɖe kɔ etre eye aha le eme, kɔ ne edetugbui aɖe be woa no. nyɔnua ɖe bɔbɔ ɖe teƒe sia. Ŋutsua ɖe do awu ʋi he ɖɔ kuku.

Nudzraƒe, ɖekakpui aɖe etɔ ɖe wogba ŋuti le enu vovovowo dzra le nudzraƒe sia. Agbadɔwo hã le teƒe sia.

Eɖawɔƒe. nyɔnu eve wonɔ anyi ɖe zikpui me. Ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe zikpui me le aɔa dzi. Nyɔnua ɖeka ko taku bu ta le eɖeawɔƒe.

Afɔku aɖe dzɔ le du aɖe me eye xɔwo kaka. Agbledeŋu ɖe hã le axadzi le teƒe sia. Ame aɖe hã nɔ anyi ɖe teƒe sia.

Gbemetsaɖilawo, woɖi tsa yi gbeme. Atiglinyi ame ve. Ɖakaa le ŋua ŋgɔ, ɖaka hã le eŋua wo megbe eye wole kpɔm le tsaɖigbeme.

Edukplɔla gã Nana Addo Dankwa Akuffo Addo. Ame kpeɖikpeɖi aɖewo va egbɔ va le asi nee eye ele dzidzɔ kpɔm ɖe wobe ŋu ŋutɔ.

wó de eʋuwo ayameʋu me eʋu vovovowo wókɔ da ɖe gakpowo dzi eye wóle tsutsu de ayameʋu me ŋutsua ɖe tatitle ɖe ayameʋua me le ékpɔ alesike wóle eʋu siawo ɖó

Sikakuƒe. Wole sika kuu. Amewo sugbɔ le teƒe sia. Ame ɖewo ɖe awu le dzime. Aɖewo do awu eye wole sika kum kple sikamɔ aɖe le sikakuƒea.

Teƒe sia nye enudzraƒe, eŋua ɖe tɔ, wole agba dem na ŋua, gago dze ɖe gã ɖe wole de eŋua la megbe, ame ɖewo tɔ le wo kpɔm, ɖetugbuivi aɖe ekɔ enu ɖe ta zɔ yina

Ɖevi sue aɖewo ehe ɖum le ati ɖe ɖome, exɔ ɖe hã le wobe megbe, ɖetugbuivia ɖeka elé enu ye ɖe ɖe asi kɔ le ehe la ɖum.

Seƒoƒodzraƒe, seƒoƒo vovovo wole dzadzra le teƒe sia. Ati gã aɖe ɖome, wokɔ seƒoƒo aɖewo kɔ de ŋu ɖe me eye woŋui da ɖi le dzadzra.

Anyinɔxɔme, zikpui le anyinɔxɔme, nye zikpui bɔbɔe ekplɔe le anyinɔxeme wokɔ nɔnɔtata kɔ tsi ɖe egli ŋu seƒoƒo aɖewo hã le ŋutsua megbe.

Ŋutsu aɖe wotsitre ɖe teƒe aɖe ye ɖaka la ƒo woƒe abo la kɔ yi dzime ye abe ame ene woɖɔa kuku le fi mi kple awu vovovowo, eye nɔnɔmetata ɖe le awuawo me.

Ɖekakpui woame etɔ̃ wole xɔ dzi sasra tum wolé ab.. eba bublu ɖe eta, wodo awu vovovowo, ɖekakpui gbãtɔ̃ edo awu dzɛ.

Yevuwo kple Ameyibɔwo wo bɔblɔ anyi ɖe exɔ ɖe me. Wole enu srɔ̃. Ama ɖewo, wotsi tre ɖe wobo ŋgɔ le enu fiawo le exɔ sia me.

Esia nye teƒe si wole ɛkɛ kum lɛ, le etoa ɖe me. Emɔ vovovowo le teƒe sia. Eye eŋu ɖeka la ɛkelɔŋu ɖe ɖa. Woku ɛkɛ ɖe eme wò yɔ.

Ŋutsuwo ame etɔ̃ wotsi tre ɖe anyi. Ŋutsu ame eve wodo awu dzɛ̃. Ɖeka ekɔ akpetɛ kɔ ɖe dzime.

Etɔdzimikulawo wole ami kum le etɔ dzi. Yevu aɖe tɔ le emɔ ɖe asi. Emɔ si ke yia to me anɔ ami kum. Yevu aɖe hã do awu dze tsitre ɖe teƒe sia eye ŋutsu aɖe enɔ anyi.

Kpovitɔ aɖe eva tɔ ɖe nyɔnu aɖe nu. Nyɔnua eɖo gaŋkui. Ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe ekplɔ ɖa ŋuti. Enuwo le kplɔ la dzi.

Seselelãmeɖeɖefia wɔm wole. Amewo sugbɔ. Abe ame aɖewo le enu ɖe asi doe ɖe dzi. Ŋlɔ nu vovovowo ɖe edzi.

ayinmlɔ xɔ me eye abatsi gã ɖe le ayinmlɔ xɔ me ahuhoe hã wó tsi ɖayin le ayinmlɔ xɔ me eye sumli gã aɖe hã le aba dzí

Zikpui aɖe le tanyinɔƒe, zikpuia ele dzee, ekplɔ le dodome ne zikpuiawo, nukpɔmɔ hã le teƒe sia eye seƒoƒowo hã le kplɔ la dzi le teƒ sia.

ɖeviaɖewo wóle ametɔ̃ wóle agbame klɔ eye agbawo sugbɔ le teƒe si wóle agbawo klɔ le exɔa ɖe hã le wó megbe

Sewɔwɔ takpeƒemenɔlawo, wole sewɔƒe le sewɔwɔ nyawo me dzrom le Ghana. Ame vovovowo eye wodo awu vovovowo le teƒe sia.

Zikpui ame eve wole xɔ me. Seƒoƒo woƒoxla zikpuiawo. Seƒoƒo aɖewo hã wole nu me wotsi ɖe anyi le dzime. Seƒoƒo aɖe hã le dzime le gakpo aɖe ŋu.

Yevu kple ameyibɔwo wole agbale ɖe asi. Wo le enya me dzrom. Ame aɖewo hã wotsi tsitre eye eɖewo wonɔ anyi le enya me dzrom.

Ŋutsu aɖe le gasɔ dzi, antsrɔe le wo megbe, edo agba vovovowo ɖe gasɔ dzi, exɔ aɖe hã le wo xa dzi, edo awu dzɛ̃.

Anyigba ŋuŋu le edu ɖa, edu ɖe me. Ame gbɔsɔsɔ aɖewo le teƒe sia le amewo ɖem le kpekpem ɖe amewo ŋu si ke wokpɔ afɔku le teƒe sia.

Eŋu aɖe le emɔdzi yina. Ati gãã aɖe hã le eŋua megbe. Ŋutsu aɖe titre ɖe axadzi. Eŋua kɔ agba zãa. Amewo hã wotsi ɖe eŋua ŋu le kple eŋua wo tame katã.

Mɔdodowo, mɔdodo dɔwɔlawo, wole mɔ dom. Ŋutsua ɖeka elé mɔdodowo ƒe emɔ ɖe asi kɔ le emɔ do. Ŋutsua ɖeka le me do awu dzee.

Kente vovovowo eye le fii abe amadede vovohawo nye eye enyakpɔ ŋutɔ, wosugbɔ ale gbegbe eye wotri we ɖe enume.

Etsi gã aɖe dza, ɖekakpui aɖe ebla akpete ɖe wo dzime ezɔ yie, eŋu dzɛ aɖe hã ele teƒe sia, etsia kplɔ amewo ƒe nuwo va ƒo ɖe mɔa dzi.

Eŋu gã aɖe le emɔ dzi yina ame gbɔsɔ aɖe wole eŋu la me yina, wotsi woƒe agbawo ɖe eŋua ŋu, ati gã aɖe le emɔa xa.

Tsaɖiɖinukpɔla aɖewo. Woɖi tsa va le nu kpɔm. Gkpo kɔkɔɔ aɖe, wotui be tsaɖilawo woava avanɔ kpɔkpɔɔ. Wo sugbɔ ale gbegbe. Wole awu vovovowo me.

Wole sika kum. Ŋutsu aɖe do awu dze ege ɖee etsia me. Eku tsi klɔle sika la klɔm. Nyɔnu aɖe hã bɔbɔ le sikatsia kum. Amewo sugbɔ le sikakuƒea. Ame aɖewo hã wɔ agbadɔ le sikakuƒea.

Wole sesele lãme ɖeɖefia le teƒe sia, amewo sugbɔ ale gbegbe. Woŋlɔ nu vilivo ɖe ablaka la dzi kɔ ɖo dzi me.

Asi aɖe me, wole nu vovovowo dzraa le. Kplɔ̃ ɖe hã le asia me. Kplɔ̃ ɖeka wokɔe da ɖe kplɔ̃ aɖe dzi le asia me le nudzraƒe sia.

Ame gbɔsɔsɔ ɖe wole teƒe ɖe le eka dzoo, ati aɖe le woƒe axadzi, ame ɖe do awu dze ɖe dzime, eya hã lé eka ɖe asi.

Yevuvi eve wole akɔ ɖim le kplɔ dzi. Akɔɖinuwo vovovowo wole kplɔa dzi eye wokɔ asi kɔkɔ le ade wɔ hele akɔ ɖim kɔ le teƒe.

Teƒe ɖe eye mɔdodo gã aɖe hã le, ati butuu aɖewo hã le mɔdodoa xa, exɔ kɔkɔwo hã wole teƒe sia eye eŋuwo vovovowo tsɛ wole teƒe sia.

Ɖevi dza aɖe le nu taa tso musrɔ̃mɔ dzi ekɔ asi ɖusi ɖe agbalẽ dzi le nua tam, wo mia si hã le nusrɔ̃mɔ dzi.